Misy savony boribory telo lehibe mipetraka eo ambonin'ny latabatra vita avy amin'ny hazo. Ireo savony ireo dia miloko volontany ary misy soratra mipetaka eo aminy miloko mena sy fotsy, maitso ary mavo.

Lehilahy iray misatroka mena, manao akanjo miloko maitso, vehivavy roa eo ankavia sy ankavanany manao satroka miloko fotsy sy akanjo maitso ihany koa. Eny amin'ny toeram-piasana izy ireo.

Arabe iray feno fotaka somary efa ratsiratsy ary misy rano miandroka, misy fiara kely iray miloko fotsy mandeha ary feno olona ny manodidina, misy ny mitangorongorona, misy ny miampita arabe.

Tovovavy sy tovolahy mifampiresaka. Ilay tovovavy dia mipetraka, manao solomaso, manao akanjo mainty. Ilay tovolahy kosa dia mitsangana, manao akanjo mainty ihany koa ary mitazona penina eny ampelantanany.

Sakafo matsiro eo ambony latabatra ao anaty vilia iray dia ahitana endiendy sy saosisaosy mampatsiro azy. Ny amin'ny vilia iray kosa dia misy mofo boribory, ny amin'iray dia misy zavatra maitsomaitso anankiroa ary misy vera eo afovoan'izany latabatra izany.

Efitrano lehibe fianarana iray miloko fotsy, ny rindrina ary ny tafon-trano ihany koa dia miloko fotsy, misy varavarankely lehibe vita avy amin'ny fitaratra, misy latabatra maromaro milahadahatra sy seza ary misy tanora maromaro ihany koa.

Efi-trano fianarana iray feno tanora manovo fahalalàna, feno fitaovam-pianarana maro eny ambon'ny latabatra somary maizina ilay efitra fa misy jiro mirehitra kosa anefa na dia izany azy.

Fanafody vita avy amin'ny zavatra natoraly, natao ho an'ny volo ho fanatsarana azy. Misy amina tavoahangy iray somary fohifohy misarona fotsifotsy ary misy soratra miodidina azy. Misy boaty anankiroa hafa, fotsifotsy ny sarony.

Karazana menaka sy fanasana loha maro samihafa mba hitaizana ny volo indrindra ho an'ireo tovovavy ; ao anatina tavoahangy milahadahatra maro samihafa amin'ny loko maro samihafa ao ny fotsy, ao ny mena, ao ny manga, ao ny volomboasary.

Fitaovam-pitaterana maromaro milahadahatra eo amin'ny sisin'arabe eto an-drenivohitra. Misy lehilahy maromaro ihany koa mijoro sy mitangorona eo akaikiny. Misy ny miloko mainty ireo fitaovana ireo, misy ny miloko fotsy ary misy ny miloko manga.

Maro ireo mpivarotra amoron-dalana eto Andrenivohitra anisany tena tsikaritra dia kiraro sy kapa avokoa no matetika amidin'izy ireo, kapa ho an'ny tovovavy indrindra indrindra amin'ny endrika maro samihafa, amin'ny loko maro isankarazany.

Sekoly lehibe iray vita avy amin'ny biriky ary miloko fotsy ny manodidina azy feno varavarankely vita avy amin'ny fitaratra miodidina hazo vita avy amin'ny volontany ireo varavarankely ireo.

Sary iray asatanana eo ambony taratasy fotsifotsy vita avy amin'ny penina mainty, sarina tovovavy iray tsara volo mitodika miankavia mitazona eo amin'ny tendany.

Maro ireo asa soratra vitan'ireo mpanoratra maro samihafa. Ny boky nosoratan'izy ireo dia natao andratovanany fahalalàna. Miladahatra foana izy ireo rehefa apetraka ary amin'ny loko sy amin'ny sary mba hahafantarana azy manokana ary eo ihany koa ny sarin'ny mpanoratra amin'ny ankapobe.

Boaty sy tavoahangy maro samihafa ao anatỳ fivarotana iray. Miloko fotsy, manga, mena volomparasy. Miloko fotsy misarona boribory. Misy ny miloko fotsy ny sarony, misy ny miloko mainty ary ny miloko manga.

Firavaka vaovao natao ho an'ny tovovavy mbola amidy: ny iray atao amin'ny tenda dia miloko volombolamena ary misy boribory haingony ary misy vato ao anatiny, toy izany ny kavina miaraka aminy boribory sy misy vatony ao anatiny.

Mampatsiahy ny fandehanana any an-tsekoly indrindra eny amin'ny anjerimanontolo ireto trano roa vita amin'ny biriky lehibe ireto. Miloko mena ny varavaran'izy ireo, manga ny lanitra ary misy hazo maitsomaitso manodidina azy ireo.

Asatanana iray, mirakitra tovovavy tsara volo, tsara tarehy, manao maso toy ny masona sinoakely, tsara molotra ; misy soratra sinoakely eo amin'ny sandriny ankavia ary vita amin'ny loko mainty sy fotsy avokoa.

Fiara fitanteram-bahoaka iray, lehibe, miloko fotsy sy mainty. Misy nomerao toy ny : aotra, dimy, fito, ary misy soratra. Misy soratra mba ahafantarana ny kooperativa izay misy azy.

Ny voankazo dia voalaza ombieny ombieny fa mahasalama ; na ny mananasy izany, na ny papay, na ireo maro hafa tsy voatanisa ; misongadina kokoa ny papay satria maro an'isa miloko mavo ary misy voany miloko mainty.

Zava-pisotro miavaka kely ao anaty vera somary boribory, miloko mavo ilay zava-pisotro ary ahitana fisotroana azy miloko volomparasy sy volomboasary, misy pôketra menamena mipetraka eo anilany.

Anisan'ny fanovozana fahalalana tokony andrisihana ny tanora maro ny famakiam-boky. Nalahatra foana izy ireo any amin'ireny toerana famakiam-boky ireny mba hamora ny fijerevan'ny tanora azy sy ny sokajy mety aminy rehetra.

Monja Roindefo dia mpanao politika iray zarazara hoditra : somary efa mifangaro mainty sy fotsy ny volony ary somary efa nahazoazo taona izy, manao akanjo mainty sy manga ary mianjaika tanteraka.

Ny tontolo ambanivohitra. Misy trano iray vita amin'ny biriky, miloko manga ny lavarangany, vita avy amin'ny tafo bozaka. Misy olona telo efa lehibe miresaka eo an-tokon-tany ny manodidina dia rakotra ala-maintso avokoa ary manga dia manga ny lanitra. Tsara ny andro.

Fiara tsy mataho-dalana iray mandeha eny amin'ny arabe hita fa madio tokoa. Miloko fotsy ilay fiara ary miodidina azy dia misy fiara maro isan-karazany fa izy no tena miavaka. Tsara dia tsara ny andro teto.

Eo an-jaridainana trano iray, feno seza miloko fotsifotsy, misy zava-maitso maromaro, miloko mavo ny rindrin'ilay tokotany ary misy elo fotsifotsy mijoro eo amin'izany ary misy raozy ihany koa eo an-jaridaina.

Eo ambony tanan'olona iray, misy zavamaniry miloko mavo antsoina hoe tamotamo. Zavamaniry iray izay tena fanafody manasitrana tokoa ho an'ireo aretina maro isan-karazany.

Tovolahy mpanao baolina kitra somary lavalava volo, mainty fihodirana ny akanjo amboniny dia fotsy ary misy mitsipika mangamanga ny amin'ny sisiny roa ny kilaotiny kosa dia miloko manga ary manao bakiraro mainty lava sy kiraro somary mavomavo.

Miaramila iray antsoina hoe : Jeneraly Ratsimandrava. Hitantsika eto dia mainty sy fotsy avokoa na ny satrokany na ny akanjony na ireo olona rehetra manodidina azy ; Somary maromaro olona aorianany ao.

Isaky ny toeram-pivarotana lehibe dia tsy maintsy misy ireo karazana fitaovana milahadahatra ao anaty boaty maro samihafa amin'ny loko maro samihafa natao ho an'ny tovolahy, natao ho an'ny tovovavy ary miseho amin'ny loko sy endrika samihafa.

Tanàna maromaro milahadahatra eo am-body vohitra, eo ambon'ilay vohitra kosa dia misy ny Rovan'ny Manjakamiadana ary misy trano maro samihafa, eo ambonin'ilay vato dia misy soratra hoe : Antananarivo soratra lehibe miloko fotsy.

Boaty boribory misarona miloko fotsifotsy misy soratra hoe : "Loharano, vary sy anana". Izy io dia fanamboarana ny volo sy fiarovana azy tsy ho simba.

Lalana arabe iray lehibe midadasika madio dia madio, misy hazo lehibe maniry eo amin'ny sisiny, misy soratra mipetaka eo amin'izany hazo izany ary misy seza milahadahatra ao aorianany miloko mena sy fotsy.

Poketra natao ana tovovavy roa miloko mainty sy mavo ny iray ary ny iray miloko mainty sy maitso mipetrako eo ambonin'ny hazo miloko fotsy ; ngeza ireo poketra ireo ary natao ana tovovavy manokana.

Efa miha tsara tarehy ireo teknolojia momba ny lakozia ankehitriny. Ho an'ny fanasana vilia manokana dia vita avy amin'ny vy avokoa, na ny eo amin'ny toeran'ny vilia hanasana azy na ny paompy izay fandehanan'ny rano.

Fivarotana fanafody vita amin'ireo zava-boary natoraly mahasalama. Misy fihogo ambony latabatra ary feno tavoahangy kely isankarazany misy ireo fanafody vita amin'ny zavatra natoraly ireo izay mahasitrana tokoa.

Trano iray vita amin'ny hazo fivarotana hena ao amin'ny Andry. Misy olona mividy eo alohan'izy io, tovolahy iray manao akanjo mainty tanteraka.

Fiantsonana fiara iray feno olona maromaro miandry. Ao ny miditra ao anaty fiara, ao ny mitazona ny poaketrany ao ny mifampijery, ao ny manao satroka, ao ny manao solomaso eo an'arabe.

Toeram-pitsangatsanganana eny amoron-drano mahafinaritra. Feno tovovavy mitsangatsangana. Tsara ny andro na dia somary mandrivotra ary. Andeha baka eny ambony rano izy ireto ary mbola ao anaty fiomankomanana tanteraka.

Volona tovolahy iray somary fotsy fihodirana. Miloko mainty tanteraka ny volony. Misy karazana haingo ary hety toy ireny mpanao baolina ireny. Somary mafimafy sy ngita ny volon'ity lehilahy ity.

Sakafo mbola ao anaty boaty maro samihafa. Boaty milahadahatra miloko maro samihafa. Ao ny miloko mavo sy maitso, ao ny miloko mena sy fotsy ihany koa ary eo ambony vy miloko volondavenona.

Efitrano iray feno tanora mivory. Misy ramose eo alohan'ireo ankizy milahadahatra ramose mipetraka eo ambony seza miloko mavo. Ireo ankizy kosa dia mipetraka eo ambony tsihy ary mandray soratra eo amin'ny penina sy ny kahie ary misy varavarankely ao afaran'izy ireo.

Toerana iray feno tany mena, feno fasika miparitaka ary misy rindrina anankiray toy ny hoe trano mbola tsy vita fototra tsara, izany hoe fototra trano izy ity. Ary misy hazo anankiray maniry eo aminy eo.

Fitaovam-pivarotana ireo zavatra mikolokolo ny volo maro samihafa, samy manana ny vidiny ary samy manana ny lokony : ao ny miloko maitso, ny miloko manga, ny miloko mavo, ny miloko volomboasary ary ny miloko mena.

Biby iray miloko volontany manana tongotra miisa efatra, lava dia lava ny elany ary mipetaka eo amin'ny rindrina miloko fotsy sy volondavenina somary efa simbasimba izy.

Zava-maniry mbola kely mbola ao anaty selofanina amin'ny loko mainty ary misy ihany koa ny miloko fotsy sy manga, maniry eo ambonina tany izy ireo ary mbola kely ary misy felany somary mavomavo ny sasany amin'izy ireo.

Boaty iray misy fanafody fanalana sery : boribory ilay boaty ary misy soratra miloko mainty sy fotsy ary ny fanafody ao anatiny dia miloko volomboasary, mipetraka eo ambonin'ny latabatra miloko mavo.

Fivarotana lehibe iray miloko mena, fotsy, manga ary maitso ny ahafantarana azy. Misy soratra manga lehibe eo amin'ny varavarana fidirana ho aminy misoratra hoe tonga soa, mampandroso ireo olona rehetra izay manam-paniriana hiditra ao.

Toeram-pivarotana finday maro samihafa; ireo finday izay farany nivoaka avy any ivelany; milahadahatra ireo finday ireo ary mbola ao anaty boatiny manokana; samy manana ny lokony; misy ny volom-parasy, misy ny mainty, misy ny mavo, misy ny maitso.

Fanafody vita avy amin'ny singa natoraly maro samihafa ao anatina tavoahangy mainty kely fohifohy, miloko mainty tanteraka na nisarona ny vatany, misy taratasy fotsy manodidina azy ary misoratra miloko mainty milaza ny mombamomba ilay fanafody.

Ny koba vita amin'ny vary sy voanjo dia sakafo malaza eto Madagasikara ary manokana eto Madagasikara, tsy hita any ivelany, mipetraka eo ambony vilia fotsy miloko volontany ary misy sotro eo akaikin'izany koba izany.

Toerana misy bozaka maitsomaitso lavalava tena madio tokoa, tsara ny andro dia misy rahona kely aza ; misy voanio maniry etsy amin'ny ilany ankavanana, etsy amin'ny ankavia kosa dia feno hazo maitsomaitso maro samihafa lehibe.

Menaka sy fanasana loha mampihorongorona volo, ao anaty tavoahangy miisa roa lavalava misarona fotsifotsy ary eo anaty boaty iray boribory misarona fotsy ihany koa, eo ambonina latabatra vita avy amin'ny hazo.

Soratra lehibe miloko mainty misy soratra roa : iray ao anaty boribory miloko mainty, ary ny ao afara kosa dia miloko fotsy tanteraka, eo ambany ihany koa dia misy loko mainty sy fotsy misy soratra.

Fiarakodia anankiray mitondra enta-mavesatra toy ny gony maromaro, bisikileta sy ny tariny. Feno olona ihany koa ao anatin'io fiara io, ary miloko mavomavo ilay fiara mandeha eny ambonina rano madio mangatsakatsaka.

Anaty fitaratra fivarotana iray feno firavaka maro vita amin'ny vý. Misy ny atao amin'ny tànana, misy ny atao amin'ny sofina, ary misy ny atao amin'ny tenda. Fivarotana izy ity ary miloko mainty miodidina io fitaratra misy ireo zavatra amidy ireo.

Tavoahangy maromaro milahadahatra ao anaty fivarotana. Tonga dia mipetraka eo amin'ireo tavoahangy ireo ny vidiny. Misy miloko mavokely ny sarin'ireo tavoahangy ireo, misy miloko volomboasary, ary misy ny miloko mainty.

Amorona rano madio mangatsakatsaka, misy fasika, misy zavamaitso maro samihafa, misy trano mitafo bozaka ; miloko fotsy io trano io ary miisa roa.

Tavoahangy kely miisa roa, misy zavatra fataon'ny vehivavy amin'ny volo hanantsarany ny volony. Misarona maintimainty ilay boaty ary ny vatany dia rakotra loko maitso. Misoratra fotsy, ary misy soratra miloko mainty ihany koa.

Latabatra miloko volontany vita avy amin'ny hazo, misy vilia mipetraka eo amboniny miloko fotsy sy maitso io vilia io ; feno sakafo maro isankarazany ary misy loko maro isankarazany ihany koa.

Toerana any amorontsiraka dia fasika avokoa ny mandrakotra ny tany. Feno olona maromaro sy fitaovam-pitaterana miloko mavo. Misy olona mitatitra hazo amin'ny sarety, misy olona mandehandeha tsotra, misy olona mifampiresaka eny amin'ny sisin'ny arabe.

Sary efa somary ntaolo. Ntaolo satria mbola tao anatin'ny loko fotsy sy mainty avokoa izay sary nalaina rehetra. Fianakaviana efa-mianaka ; manao akanjo fotsy avokoa, mazava ho azy ary somary efa taloha.

Ny ranomanitra. Ny ranomanitra dia tsy misafidy saranga na lehilahy na tovovavy dia samy mety aminy avokoa. Ranomanitra iray anatina boaty kely misarona fotsifotsy.

Vonikazo mamelana maitso midorehitra lehibe, anatina vazy miloko volontany. Ny felany dia boribory menamena ary miloko mavo lavalava ny eo ampovoany. Ny eo akaikiny kosa dia misy zavamaniry hafa.

Vorona roa toy ny mpianaka, ny iray lehibe ny iray somary kelikely. Samy miloko mainty sy fotsy izy ireo ary eny an'ala miloko maitso eo am-bodina hazo anankiray.

Efitrano fianarana iray, feno tanora : misy lehilahy iray mitokantokana, misy tovovavy telo mitangorona. Misy fitaovana fihainoana hira sy tantara erỳ amin'ny dabilion'ny mpampianatra.

Ranomasina manonja, feno zavatra maitsomaitso manodidina. Misy vato, misy fasika, somary mandrahona ny andro. Hita fa madio dia madio koa ny ranomasina amin'ity toerana ity.

evitra any lehibe miloko fotsy ary misy varavarana lehibe vita avy amin'ny fitaratra misy varavarakely vita avy amin'ny fitaratra ihany koa ary ny tafo ihany koa dia mbola miloko fotsy misy karazana haingotrano ao aminy

Ramatoa iray manao tabaky amin'ny tarehy ; manao akanjo ambony miloko manga, manao lambahoany miloko manga sy fotsy, mena ary mavokely ; manao zipo mavomavo misy akondro manodidina azy.

Anisany zavatra tena ankafizin'ny maro raha amin'ny resaka sakafo ny mofomamy indrindra rehefa misy fety, mofomamy maromaro no mipetraka eto, misy miloko fotsy, misy miloko volontany ary misy ny mipentipentina manga sy mena, misy vera ihany koa eo amin'ny manodidina.

Latabatra misarona lamba mavokely fivarotana ireo karazana singa natoraly maro samihafa. Ao ny ao anaty "boite" boribory, ao anaty "cellophane" ny sasany amin'izy ireo. Misy ny miloko mavo, ao ny miloko mainty.

Lehilahy iray mandeha amina sisin'arabe manao akanjolava miloko volon-davenina manao kapa mainty, fotsy. Mainty fihodirana ilay lehilahy ary fohy dia fohy ny volony; misy trano ery ampitany.

Zavamaniry manana ravina miloko maitso, boribory, lehibe ary misy felany somary mavomavo eo afovoany; maniry eo ambonina tany tsara tarehy izy io.

Fiangonana lehibe dia lehibe ary lava tokoa vita avy amin'ny biriky, miloko mavo ary mitafo kapila io trano io, ny eny an-tokotany kosa dia misy zaridaina somary efa ratsiratsy na dia tsy maitso tsara aza ireo bozaka.

Amoron-dranomasina harivariva, somary efa milentika ny masoandro ka manome lokona lanitra somary volomboasary tsara tarehy eny amin'ny sisin-dranomasina eny. Tsara ny andro, tsy dia misy rahona firy eny amin'ny lanitra.

Sarina tovovavy telo efa somary ntaolontaolo satria dia mbola miloko mainty sy fotsy ny sary tamin'izany fotoana izany, manao ankanjo fohy izy telo mirahavavy ary mitovitovy toy ny kambana.

Trano miloko mavo, misy soratra lehibe miloko manga sy mainty " Tsena Esokaka " tsara ny andro misy sainam-pirenena malagasy fotsy, mena, maitso eo amin'io trano io.

Boky lehibe iray mipetraka eo ambony latabatra miloko fotsy ilay boky misy soratra lehibe miloko manga ary misy soratra lehibe fotsy mirakotra sarina voninkazo miloko maro samihafa.